Muguta munoonekwa midhuri mihombe inova yemuturikidzaniswa , uyewo munoonekwa vanhu varikufamba vamwe vakabereka mabhegi. Munoonekwawo mota dzakamira nemiti yakaganhura midhuri iyi. Kuruboshwe kunookwawo midhuri yemuturikidzaniswa mihombe.

Murume akabereka bhegi dema. Kumberi kwake kune vanhu vamwe vakagara vamwe vakamira varikutengesa zvinhu. Kumberi kunoonekwa motokari dzakawanda dzinosanganisira kombi uyewo mudhuri urikuwonekwa une zvitinha zvitsvuku.

Chikafu chiri mundiro chinosanganisira mupunga unesupu, nyemba dzakabikwa, kabhechi rakabikwa uyewo nechimedu chechimodho.

Mugwagwa usina tara. Kurudyi kwemugwagwa kune kamuti kemusau kadiki kakatsva mashizha awo kumusoro. Kuruboshwe kune masora akawanda akasvibira.

Chikafu chakagadzikwa patafura mabhega maviri nekokakora yakanyorwa kunzi sevhende faifi anivhesari patafura tafura iyi itsvuku

Imba yakavakwa nemapuranga ndobva yaiswa marata pamusoro. Ine kafenzi kumberi kwayo. Pamusoro pemba panowonekwa tambo dzemagetsi dziri kumhanya nepamusoro payo.

Muti muhombe unoonekwa shiri mbiri dzerudzi rwegirini uyewo imwe yacho iri mumhango, ine muromo mutsvuku.

Macheya maviri epurasitiki erudzi rutema pamberi pao pane tafura ine makumbo esimbi mana.

Munhurume akagara pamudhudhu. Kurudyi kwakwe kune motokari dzakapaka. Kumberi kwacho kune mudhuri wemuturikidzaniswa. Nechekumberi kunooneka zvakare mudhuri wemuturikidzaniswa.

Muguta munoonekwa midhuri yemuturikidzanwiswa yakawanda. Uyewo panoonekwa dzimotikari. Iri pekutanga inova ine rudzi rwegirini. Pamberi pacho panoonekwawo munhu akaremara arikushandisa chinhu chekufambisa pakufamba. Pamberi pake panoonekwawo mota yakanyorwa kuti '4X4'.

Vatambi vemutambo unodaidzwa kunzi vhori bhoro. Nechekwekutanga kune varume vakapfeka hembe nhema, imwe yacho yakanyorwa kunzi hwani, imwe yacho yakanyorwa kunzi eyiti.

Munhu wechidzimai akabereka mwana kumusana uye ane bhasikiti riri kumashure kwake. Akapfeka ngowani chena. Padhuze naye pane tafura yakagadzikwa bhasikiti rakarukwa nemurara.

Muti muhombe une tumashizha tudiki une matombo pasi pawo. Kumberi kwawo kune mudhuri wakavakwa uye wakanyorwa pamusoro kunzi Kingdom Hall of Jehovahs Witnesses. Wakavakwa nezvidhinha zvitsvuku.

Rwizi rune mvura iri kuerera, kumberi kwerwizi kunooneka huswa hwakasvibirira nematombo arikumberi, kumashure kwematombo kunoonekwa vanhu vakamira, kumberi kwematombo kunoonekwa mudhuri vakavakwa netambo dzemagetsi dzirikuonekwa dzichimhanya pamusoro.

Motokari yerudzi runodayidzwa kunzi Kombi. Muviri wayo muchena uye kuzasi kutema. Irikuwonekwa nhivi rekurudyi rimwe chete.

Muzinda mukuru anoshevedzwa kunzi JOINA CITY. Pane motikari dzakapaka pasi padzo dzine mhando yakasiyana-siyana imwe iri mhando yeNissan.

Vasikana vatatu vakapenda muromo, bvudzi ravo vese rakagadzirwa, vakapfeka matopu machena nemasiketi eAfrican attire.

Tambo ina dzemagetsi dzinoonekwa dzichimhanya nepamusoro pemuti unova una mashizha akasvibirira uye kunoonekwa rimwe chete rinoratidza kuti raoma.

Muguta munoonekwa motikari dzakawanda. Kumashure kwemotikari kunoonekwawo midhuri yemuturikidzaniswa yakawanda. Kumberi kwemidhiri iyi kunoonekwa mudhuri muhombe unova weReserve Bank Of Zimbabwe.

Motokari yerudzi ruchena, inoonekwa vhiri rekuboshwe, uyewo inoonekwa rambi rekumashure. Motokari iyi inoonekwa hwindo rakaiswa keteni mukati.

Zihunde re muti rakakura rine mashizha akasvibira kumberi kwawo kune fenzi yakatenderedza ine waya ye bhabhudhi waya pamusoro payo.

Imba yakakomberedzwa nemiti, imwe mirefu refu ine mashizha akasvibira, uyewo imwe mupfupi. Muzasi memba munoonekwa munhu wechidzimai arikufamba.

Mudziyo wereputopu unodaidzwa kunzi lenovo, wakavhurwa urikuonekwa mabhatani awo ese uyewo une tambo inoratidza kuti ndiyo yaunochajiswa nawo kumagetsi.

Vanhu vakamira munhandare. Pekutanga pane mukadzi akamira kapfeka bhachi rakanzi AFC uye ane menduro yaakabata neruoko rwake rwerudyi iri muhuro, uye ane tirofi iri pamberi pake yakagadzikwa pasi.

Imba yakavakwa nezvidhinha zvitsvuku. Yakakomberedzwa nemiti yakawanda. Imwe ine mashizha akasvibirira, imwe ine mashizha akaoma.

Jurahoro rakavakwa nezvidhina zviviri. Muzasi maro mune miti yakakura ine mashizha akasvibirira. Nechekumberi kunoonekwa tambo dzemagetsi dzirikumhanya nepamusoro.

Muguta munemotakari dzakapakwa. Mune vanhu vari kufamba uyewo kumberi kunoekwa midhuri muhombe yemuturikidzaniswa uyewo kuruboshwe kunoonekwa midhuri yemuturikidzaniswa.

Shizha rakasvibira. Pane masimbi akabatana nemudhuri wakavakwa nezvidhinha zvitsvuku. Kumberi kunoonekwa miti yakawanda.

Nzvimbo inoratidza munda wakanga wakarimwa. Uyewo urikuonekwa matombo madiki nemahombe. Kumberi kwezidombo zihombe kunokuonekwa muti wakasvibira. Uyewo kumberi kwemuti wakasvibira kunoonekwa imba yakavakwa ine muti urikuonekera murefu. Pamusoro pemiti iyi panoonekwa tambo dzinofambisa magetsi.

Pachiteshi panogarwa nevanhu vari kumirira kukwira muchovha. Kumberi kwacho kune mugwagwa wetara uri kufambwa nemotokari. Kumberi kwemugwagwa uyu kune juraho riri kuoonekwa rine miti mukati maro.

Mudzimai wechikadzi akabata bhegi kurudyi. Kumashure kwake kuno onekwa mota dzakawanda dzaka pakwa dzemhando yaka siyana .Kumberi kwacho Kuno onekwa miti mihombe yaksvibira. Nechekumberi mberi kuno onekwa midhuri yemuturikidzaniswa ino kwana kuita miviri.

Chivakwa chine zvidhina zvisina ku purasitiwa. Uyewo muti une mashizha akasvibira nemamwewo matsvuku. Nechekumberi kwe chivakwa kunoonekwa tambo dzemagetsi dzirikumhanya nepamusoro.

Matehwe emhuka dzinodaidzwa nezita rekunzi mbada dehwe rekutanga rinoratidza kuti nderembada hombe rechitatu rinoratidza kuti nderekambada kadiki

Vanhu vari munhandare, varume vaviri umwe akapfeka ngowani tsvuku umwe tema varikudzodha chisimbi chekugadzira munhandare kuti munge makainzana, vamwe vaviri vakabatawo mabhurumu, umwe chete vawo akakotama.

Gwashadombo rakamira musango mune huswa hushoma, uyewo kumberi kwaro kunoonekwa dhamu remvura yakasvibira.

Juraho rakakomberedza nzvimbo ine huswa inoratidza kuti pakambopiswa pamusoro pejuraho pane rezawaya, uyewo kumberi nechekukona kunezimuti zihombe.

Mudzimai wechikadzi akamira ane zvinhu zvake zvaanoratidza kuti arikutengesa. Kurudyi kwake kune ma cooler box anoratidza kuti ane zvunhu mukati zve kutengesa. Kurudyi kwake Kune munhu wechikadzi akakotama ari kuratidzawo kuti ane zvinhu zvake zvaari kutengesa.

Chingoro chinofambwa nacho chine madhiringisi okutengesa. Chakanyorwa kuti pepusi Zimbabwe. Kumberi kwacho kunoonekwa midhuri mihombe yemiturikidzaniswa.

Murume wechichena akapfeka chikabudura nebhutsu chena nehembe tsvuku ari kurairidza vana vari kuda kumhanya munhandare.

Dheka jena rine nyama yakabikwa, zvimwe zvinova zvemukati, munoonekwa maguru nemasusu uyewo onion nemadomasi.

Motikari yerudzi wehonda fit yakamira, kuruboshwe kwayo kune mumhu wechidzimai akatakura zvinhu kuruwoko rwekuboshwe, kumberi kwake kunoonekwa mudhuri yemuturikidzaniswa.

Turanzifoma yemagetsi yakagadzikwa pamatanda maviri. Pane tambo dzemagetsi dzinomhanya nepamusoro peturanzifoma iyi.

Nzvimbo iri kutanga kubudirira uyewo panotengeswa zvidhinha. Zvidhinha izvi zvemhando yakasiyana. Zvimwe zvitsvuku zvimwe zvichena. Kumberi kwezvidhinha izvi kunoonekwawo imba yakavakwa ine setiraiti dhishi pamusoro payo. Kumberi kwayo kunoonekwawo dzimba dziri kuvakwa.

Nzvimbo inotengeswa zvekudya zvakawanda. Murume akagara pacheya. Aripamberi pake murume akapfeka ngowani arikuzvifambira. Zvikafu zvirikutengeswa zvinosanganisira maRevive, maPepsi nemaCoca Cola uyewo maheu.

Murume ari kudhonza chingoro chine mavhiri mukati uye akaisa chipfeko pamuromo, akapfeka hembe yeyero. Kumashure kwake kune vanhu vakamira vamwe vari kupesana.

Muti wemuonde une midzi michena. Wakakurira padombo uye midzi yacho iri kumhanya ichidzira pasi. Mamwe mashizha acho akaoma uye mamwe acho achiri mapenyu uye akasvibira mamwe ari eyero.

Nzvimbo iri kutanga kubudirira ine dzimba dzakawanda dzakavakwa dziri chinhambwe neimwe. Dzine mataira matsvuku. Pane miti ine mashizha akasvibira uye tambo dzemagetsi dziri kumhanya nepamusoro.

Muti wakasvibirira zvikuru. Mashizha awo akawanda uyewo une mabukira matsvuku. Kumberi kwemuti uyu kunoonekwawo imwe miti yakawanda zvakare ine zmashizha akasvibira.

Chitoro chinova chakaiiswa sora pamberi payo. Kurudyi kwayo kunoonekwa mudhuri wakavakwa nemapuranga nemarata uyewo kwekutanga kuno kunowoneka tayi remota rakachererwa muvhu.

Bhazi rakamira mumugwagwa. Mudumbu maro rakanyorwa kunzi Blue Horizon uye rakapendwa zvitsvuku nezveyero

Imba irimukati mejuraho risina kupurasitwa rine zvitinha zvitsvuku. Pamukova pegedhe pane masimbi aripo uyewo panoonekwa muti urimuzasi memba wakasvibira.

Wadhiropu tema ine mikova yakawanda. Inoonekwa svumbunuro dzakakochekerwa pairi. Ine magirazi maviri uyewo inoonekwa mudzimai akapfeka ngowani arikuzvitora pikicha.

Mombe dziri kufura musango. Dzinofura huswa hwakasvibira. Mombe idzi dzinosanganisira nhema netsvuku nedzine mavara machena nematema.

Sango risina huswa hwakawanda, kumberi kwacho kune tsanga dzaka svibirira uye dzakareba. Kurudyi kunoonekwa masimbi akabatanidzwa, nekuchemberi kunoonekwawo miti yakasvibirira ne dzimba dzakavakwa.

Varume vakagara pasi vose vamwe vakasungirira matehwe pamuviri pavo. vamwe vane bvudzi remarasita, vamwe havana. Panoonekwa imbwa dzakarara nemiti isina kana shizha zvaro.

Murume akapfeka bhachi rakanyorwa kunzi (World technology investment) uyewo riine ma(reflectors) kumusana nemaoko. Kurudyi kwake kune munhu akagara pasi akazembera kumasimbi akapfeka ngowani chena nebhutsu chena. Kumberi kune vanhu vakamira nedzimotokari dzakapakwa.

Munhurume akamira munhandare. Ane bvudzi rakarukwa rakamonwa rasita. Nzeve dzake yekuruboshwe yakaiswa mhete.

Vanhu vakamira pane mukadzi akapfeka chibhipi chitema uyewo akatarisa murume akapfeka (worksuit) yebhuruu. Kumashure kwemukadzi kunoonekwa rori chena yakapaka nedzimwe motokari.

Chitofu chekubikira, pakagara chitofu pane mataira machena. Chitofu ichi panoshandisa zimbi dzinotsvuka pakubika.

Nzvimbo inoratidza kunovira kwezuva. Panoonekwa miti yakasvibirira uyewo nehuswa hwakasvibirira. Kumberi kunoonekwa gedhi kana kuti mukova wekupinda nawo uyewo nejuraho riri kuoneka.

Mudhuri wemuguta wemuturikidzaniswa unoonekwa makombi akapakwa muzasi mawo uyewo nevanhu vakamira.

Nzvimbo yemuguta ine midhuru mirefu imwe iri yemuturikidzaniswa. Kunoonekwa mukadzi nemurume vari kufamba vakananga kune danda rine flag yenyika yeZimbabwe. Kurudyi kune mugwagwa wetara kune mota dzakamira uyewo kune munhu ari kudarika mugwagwa.

Marara ari kupiswa. Ane hutsi huri kupfungaira. Kumberi kunoonekwa mugwagwa wakaganhura dzimba dzakavakwa. Imwe inoratidza kuti haisati yapera inova ine maSolar pamusoro payo. Dzimba idzi dzakavakwa nemataira matsvuku.

Mudzimai akabereka mwana kumusana. kuruboshwe kwake kune mudzimai akagara pasi akabata kabhegi kake kane tambo iri kutenderera nemuhuro nake. Akaronga zvinhu pasaga inova tsangamidzi yekutengesa.

Mugwagwa une mota mbiri dzirikupesana. Kurubotshwe kwemugwagwa uyu kunoonekwa jurahoro rinova rinemiti mukati ine mashizha akasvibirira uye nemapazi arikutambukira mumugwagwa . Kuruboshwe kurikonekwa muti muhombe une baziwo ririkupinda mumugwagwa.

Mugwagwa usina tara. Kurudyi kwemugwagwa kunoonekwa midhuri iri kutanga kuvakwa uyewo zvidhinha zvakaturikidzaniswa. Imba yakavakwa inoratidza mahwindo maviri nemukova kumashure kwayo kunoratidza dzimwe dzimba dziri kuvakwa.

Bhazi rakamira mumugwagwa. Rakanyorwa kumberi kwaro kunzi tiripi uye rakanyorwa kunzi Harare. Muviri waro mutsvuku, kuruboshwe kwaro kunevanhu varikufamba vachioesana. Kurudyi kwaro kune vanhuwo vakamira, mumwe murume akamira pachitoro.

Mudzimai nemabhaketi maviri, kumberi kwake kune muti wemusasa wakasvibira nemumango uri kumberi kwacho une mashizha akasvibira. Kumashure kwake kune mubhedha wemuriwo wemavheji

Mugwagwa wakagadzirwa kana kuti kukurwa negiredha. Mune matombo ari mumugwagwa akawanda uyewo muti uri kuruboshwe wakafusirwa pasi pavo nemavhu akurwa.

Vanhu vakamira vari vechirume, umwe akakotama arikugadzira vhiri. Kurudyi kwavo kune matayi, mataira akawanda, matayi edzimotikari akamira uyewo nezirori rakapaka.

Miti ine mashizha anobaya uye akasvibira mukowa we gedhi rinoshandisa mavhiri pakuvhurwa kwaro paneo maruwa madiki akachekererwa.

Musha unenzira inosvika pamusha uyu. Imba iri kuboshwe ine mafafitera mahombe kumashure kwayo uyewo pano onekwa mubhanana uri nechekumberi.

Nzvimbo yenhandare ine huswa hwakasvibirira inotambirwa mutambo unonzi cricket. Mune murume akapfeka zvipfeko zveyero nengowani yeyero. Kumberi kwake kunewo murume akamira akapfeka bhutsu chena.

Maruva ari muchivhasi munevhu nemashizha. Maruva aya ane mabukira anosanganisira ruvara rwerutsvuku uyeo rwepingi. Kumberi kunoonekwa maruva arimuzvipepa zvitema.

Motokari dzakamira pasi pomuti unemaruva epingi . Kumberi kwacho kune mudhuri muhombe wemuturikidzaniswa.

Muti muhombe , wakasvibirira uye wakati bvukubvu . Kumberi kwemuti kunoonekwa mudhuri unemarata matsvuku ne fenzi yakaukomberedza.

Mugwagwa wetara wemuguta. Motakari nhema iri yakamira mumugwagwa. Kumashure kwayo kunewo dzimwe motokari dzirikutevera. Kurudyi kune dzimotokari dzakapakwa. Kurubotshwe kune vanhu vakamira vamwe vakakotama.

Varume nevakadzi vakamira. Vakadzi varikwekutanga kurudyi vakapfeka marokwe matsvuku namadhuku machena. Mukadzi wechitatu akapfeka rokwe re(orange). Varume vose vakapfeka mbatya nhema.

Motokari mbiri dziri kupesana mumugwagwa imwe iri yemhando yekombi. Kurudyi kwekombi kwakamira mota yebhuru nejurahoro rine miti mihombe.

Ruva rakaiswa mubepa dema. Rakabatwa nechanza cheruoko. Rine mashizha mamwe akasvibira nemamwe akatsvukuruka.

Sango rinoratidza kuti rakapiswa uyewo mune miti yakaoma, sora rakaoma, kumberi kwacho kune miti inemashizha mashoma shoma asi akasvava.

Maruva ane mashizha akasvibirira zvikuru uyewo kumberi kunoonekwa waya iyo inova yakakomberedza maruva aya. Kwekutanga kwemaruva aya kunooneka matombo nezvimasora zvakamera.

Muguta mune midhuri yemiturikidzaniswa. Kurudyi kune motikari dzemhando dzakasiyana dzakapakwa. Mupevhimendi munoekwa murume akabereka bhegi dema.

Materera emagonyeti anokwana kuita matatu. Kumberi kunoonekwawo musoro wegonyeti muchena. Kuruboshwe kwawo kunemba ine ma taera matsvuku.

Mugwagwa wetara kurudyi kwawo kunoonekwa matombo akagadzirwa anoitwa, anova anotsvetwa kwevanhu vakafa kumberi kunoonekwawo kombi yakamira. Kuruboshwe kunoonekwa gonyeti rerudzi rutsvuku.

Muti wemumango, une mashizha akasvibira uyewo pedyo nawo pane muti wechikonde wakada kungoinzana nemumango iwoyu. Pamberi pachona pemiti iyi, pane shedhi yakavakwa, inemarata matsvuku.

Sango rinoratidzamo zvimiti zvonobaya. Kumberi kwachona kune miti mihombe ine mashizha akasvibirira.

Nzvimbo yemuguta inoonekwa midhuri yemuturikidzwaniswa. Uyewo inoonekwa iine mota dzemhando yakasiyana-siyana. Kurudyi kwedzimotikari kunoonekwa vanhu vakamira nevamwe vave kutoyambuka rodhi varume vaviri vakapfeka zvipfeko zvitsvuku.

Musha wakavakwa une pevhimende inosvika pamba, ine mataira matsvuku nesetiraiti dishi rakaturikwa pamusoro.

Miti midiki yemisasa yakawanda. Uswa hwakaoma huripowo zvekare. Nechekumberi kunooneka miti mihombe yakasvibirira.

Jurahoro rakawakwa nematombo uye rakasanganiswa nesimende. Mukati Maro munoonekwa imba yakavakwa inezvidhina zvitsvuku . Muzasi me jurahoro munoonekwa maruva ane mashizha akasvibirira.

Mugwangwa wetara kurudyi kwawo kune vanhu vakagara vamwe vakamira, uye pane zvinhu zvekutengesa nechigaro chichena . Kumberi kunoonekwavo vanhu vakamira nezvimwe zvivakwa zviriko, nemiti yakasvibirira.

Mukadzi akamira munhandare. Akarukwa vhudzi rakasungwa netambo kugotsi. Akapfeka hembe inemavara anoti matema nemapingi. Uyewo guvhi rake riripachena.

Kanzira kanofamba nevanhu kari mujinga memugwagwa wetara, kuruboshwe kunooneka mugwagwa wetara wakamira mota mbiri imwe tsvuku imwe iri ye mapurisa iri nechekuruboshwe kwacho.

Sango rine miti yakawanda yemisasa. Mune huswa hwakaoma. Mashizha emiti iyi akasvibira zvikuru. Nechikumberi kunoonekwawo miti mihombe yakasvibirira.

Shiri chena dzakamhara pakatanda ,mabesu adzo matema muromo yawo mitema ,makumbo acho matema.

Vanhu varikutengesa vamwe vakagara pasi vamwe vakamira. Kumashure kwavo kunoonekwa mudhuri wakavakwa nezvidhina zvitsvuku. Uyewo mudhuri uyu une nasetiraiti dhishi akaturikwa pamusoro pawo.

Murume akamira mumunda unorimwa madomasi. Mamazhizha amadomasi akasvibirira uye midomasi iyi yakasungwa netambo ichikwira kukudenga kwayakasungirwa kumuti kumatanda.

Muti wemu avocado une mashizha akasvibira . Pasi pawo panoonekwa tayi remota. Kumberi Kune fenzi. Kumberi kwe fenzi kunoonekwa mugwagwa we tara urikuenda mberi.

Vanhu vakagara vari vechirume vakazendamira kumasimbi. Panoonekwa masimbi emahwindo furemu. Uyewo kumberi kune vanhu vakagara pasi nemotokari yakapakwa kumberi.

Nzvimbo yemuguta. Inoonekwa vanhu vakamira. Murume akamira akapfeka bhachi dzvuku nepachena pachifuva uye akapfeka ngowani. Kumberi kwavo kunoonekwa mota tema yakamira yakaisa maraitsi kumashure kwayo.

Nzvimbo yemuguta inowonekwa vanhu vakawanda uye nezvikwangwani zvine mipikicha yevanhu. Kumashure kunowonekwa dzimotokari dzakawanda nemidhuri dzemuturikidzaniswa yakawanda.

Matombo mahombe mamwe madiki. Kumberi kwematombo kunoonekwa sango rine miti yakasvibirira uyewo kuruboshwe kunoonekwa imwe miti ine mashizha akaita kutsvukuruka.

Nzvimbo inevanhu vanogadzira zvidhina. Pane huswa hwakasvibira. Uyewo kumberi kwevanhu ava kunemamabhero anerwudzi rwe bhurauni akarongwa pasi. Uyewo kumberi kunoonekwa gomo rimamiti unemashizha akasvibira.

Huswa hwakasvibirira humwewo hwakaoma, pane kamuti kane mashizha akasvibirira uyewo panoonekwa miti yetsanga iripowo zvakare.

Mwana wechikoro. Akabereka bhegi dema kumusana, Bhachi rake idzvuku. Akaisa chivhara pamuromo. Kumberi kwake kune madzimai akagara akawaridza tsangamidzi pasi.

Pavement ine maruva akachekererwa zvakaenzana arikuenda kumberi kunemotokari nhema yakapakwa uyewo kumberi kwemotokari kunoonekwa it mihombe ine mashizha akasvibira.

Vanhu varikufamba papevhimende mumwe murume ane bhutsu chena akazendama kumadziro emudhuri, kumberi kunoonekwa murume akagara ari kutengesa airtime.

Mugwagwa wetara une dzimotikari dzakawanda kumberi kunoonekwawo bhazi rakamira. Nekwekutanga kuno kunonekwa chiteshi chinogarwa nevanhu vachimirira michovha kana kuti dzimotikari.

Vanhu vakamira muzasi memudhuri. Umwe arikumberi akapfeka hembe chena nemudhebhe mutema nebhutsu dzebhurauni. Kumashure kwake kunemurume akapfeka hembe chena akazambira kumudhuri, nevamwe varikumashure kwake vakazambirawo mudhuri.

Hwahwa kana kuti doro rakatsvetwa mumazanga echando. Chanza cheruoko chakabata doro rakanyorwa kuti koreni bhureki rebhoro bhiya.

Mudhuri womuturikidzaniswa wakavakwa nezvidhina zvitsvuku. Une pevhimendi yakavakwa nezvidhina zvidiki zvese zvakaenzana. Mikova yazvo ine, mikova wemudhuri uyu ine masimbi ekuvhura nawo.

Vakadzi vaviri mumwe akabereka mwana kumusana akabata bepa rinezvinhu mukati kurudyi. Kuruboshwe kwake kune mudzimai akapfeka rokwe dema akabata pepabheki rine mutsee kurudyi rwake. Uyewo kurudyi kwevakadzi ava kune murume arikudhonza chingoro.

Mugwagwa usina Tara. mberi kwawo kunoonekwa matombo akaturikidzana uyewo kune miti ine mashizha akasvibirira nechekurudyi kune masimbi ari pamusoro pedombo anoratidza kuti anoshanda kubata masai Sai emuchadenga

Nzungu dzaka menywa dzakaiswa murusero. Rusero rwakavakwa netsanga uye nzungu idzi ishomanene.

Vanhu varimunhandare inotambirwa mutambo unonzi kiriketi. kumberi kwakanyorwa nezvichena kuti viacation

Chiringazuva chesimbi, chitanda chidiki chakanongedzera pana 10 chitanda chidiki chakanongedzera pana 4 chaka gadzikwa patafura tsvuku.

Guta rine vanhu vakamira vanosanganisira vakadzi nevarume. Kumberi kunoonekwa roboti. Kumashore kwerobhoti kune mudhuri muhombe wakavakiwa..Kumashure kwerobhoti kunoonekwa mudhuri wemuturikdzaniswa wakavakwa, kurudyi kunoonekwa dzimotokari dzakamira.

Bhuru remombe rinoonekwa rine nyundwa yakakura uyewo nyanga dzayo dziri pfupi pfupi, nzeve dzayo dzakakura, mutsipa mayo mutema, mudumbu mayo makasvibirira.

Nzvimbo inova inemota dzakawanda nemarudzi adzo akawanda panoonekwa mota yerudzi rweNisani wuufu. Nechekumberi kweNisani kunoonekwa rori yakatakura mapuranga. Kumberi kwayo kunoonekwawo miti mihombe inova yemapuranga irimukati mejuraho.

Pakanyorwa mavara matema anotaura iwo kuti "I AM SO BLESSED TO BE A Muslim Alhamdulillah!" Panoti Muslim pakanyorwa nerudzi rwegirini.

Mugwagwa unetara ne dzimotokari dzirikupesana. Kumberi kurikuenda mota yerendirovha. Kumashure kwerendirovha kurikuenda gonyeti. Uyewo kune dzimwe dzimotokari dzirikufamba.

Mudhuri wakavakwa usina kupurasitiwa uri mukati mejuraworo. Kumashure kwemudhuri kunoonekwa miti ine mashizha akareba achidzika pasi.

Munhu wechidzimai akagara pachigaro. Nemwana mudiki akagarawo pachigaro. Mudzimai arikutengesa zvinhu zvokudya zvinosanganisira zviwitsi. Kumashure kwe mudzimai uyu kunoonekwa imba yakavakwa ine marata uye yakapurasitiwa. Kozoonekwawo matombo akaturikidzaniswa kumberi. Pamusoro pematombo aya panoonekwa tambo dzemagetsi

Masora akawanda ane mashizha akasvibira. Pasi pawo panoonekwa mashizha akaworera ari ebhurawuni. Kumberi kunoonekwawo mashizha ari pasi akaworera.

Vatambi venhabvu vakamira munhandare varikuteerera zviri kutaurwa nemurairidzi wavo , vakamira muhuswa hwaka svibibira. Uyevo kumashure kwavo kunoonekwa miti yakasvibira zvikuru uye nemakomo ari neche kure kure.

Muti weheji une mashizha akasvibirira uyewo mukati mune twutanda twakaoma uye akachekererwa zvakaenzana.

Mudhuri wemuguta wemuturikidzaniswa. Vanhu vari padyo vakadzi. Umwe akabata bhegi kurudyi umwe akabata bhegi kuruboshwe umwe akaberekao bhegi kumusana. Mberi kwavo kunoonekwa vanhu vakamira.

Nzvimbo yezvitoro. Mukadzi akapfeka hembe chena uyewo akabereka bhegi dema. Chitoro chinoonekwa chakaisa makireti matsvuku mukati macho uyewo chine madhoo akavhurika. Kumberi kunoonekwa varume vaviri mumwe wacho akamira padhuze nechingoro.

Vanhu vari kufamba mupevhimendi. Pane murume akabereka bhegi. Kuruboshwe kwake kune mukadzi akapfeka rokwe dema kumusoro hembe yepingi akabata kabhegi kuruboshwe. Kurudyi kwavo kune mugwagwa une tara wakamira dzimotokari.

Munhu wechidzimai. Akasunga zambia. Arikutengesa zvinhu zvinosanganisira sipo, mazowe, masipageti nesefi uyewo kurudyi kwake kune vanhu vakamira vakawanda.

Nyama yakapekwa mumapepa yakanyorwa kunzi inotengeswa kwa"Spar" yoku"Greencroft". Nyama iyi yakapekwa nemakeyijizi uye ine mari dzakasiyana.

Muguta murikuonekwa mota dzakapakwa. Kurudyi kune vanhu vakamira muzasi memudhuri. Kuruboshwe kunooekwa mota dzakapakwa muzasi uye nemudhuri wemuturikidzaniswa.

Nzvimbo yomuguta inoonekwa ine vanhu vakawanda. Inoonekwa zvinhu zvakawaridzwa zvinova zviri zvokutengesa uyewo kumberi kwevanhu ava kunoonekwa mudhuri muhombe wakanyorwa pazasi kunzi TV sales and Home.

Nyama yakabikwa iri mundiro yakaiswa maonyeni akachekwa chekwa uyewo madomasi akachekwa chekwa mukaiswazve hanyanisi.

Muti wakasvibira une tumapazi twakawanda wanda, mamwe mashizha akawoma mamwe mashizha akasvibira, nechekumberi kunoonekwa ivhu rekuvakisa rakaunganidzwa pasi.

Mudzimai akamira akapfeka ngowani mumusoro make. Kumashure kwake kune murume akamira. kumberi kwemukadzi uyu kunooneka mbatatisi dzakarongwa mumasaga nedzimwe dziri mu bhaketi.

Juraho rakapendwa zvegirinhi nezvebhuruu uyewo zvichena. Rakaiswa zvimidhori zvinosanganisira chimudhori chenyuchi, chimudhori chemunhu uye kumberi kune pevhimendi.

Miti mihombe yakasvibirisa. Mashizha ayo akasvibira. Kumberi kwemiti iyi kunoonekwa imba iri mukati mewaya. Yakakomberedzwa newaya.

Umu mushopu muri kuonekwa zvinhu zvokutengesa zvinoratidza hembe dziri pazvimidhori uyewo zvakapfekedzwa nguwani. Pari kuonekwa munhu akamira ari kunongedza zviumbwa izvi. Uyewo kumusoro uko kunoonekwa maraitsi nehembe dzakahen'iwa kumusoro.

Masimbi akavakwa achinda mudenga ayo anotambira nokuendesa masayi sayi emuchadenga. Kurudyi kunoonekwa muti unemabukira epingi uyewo muzasi maro kuruboshwe kune miti ine mashizha akasvibira.

Ivhu rokuvakisa rakaunganidzwa. Kumberi kwevhu kunoonekwa jojo tengi rinoshandiswa pakuchengeta mvura. Kumashure kwevhu iri kunoonekwawo huswa hwakasvibirira. Kumberi kwejojo tengi kunoonekwa mudhuri wakavakwa.

Vanhu varikufamba mukamugwagwa kakaiswa tara. Panoonekwa murume akabereka bhegi mukadziwo akabereka bhegi ari nechekurudyi kwake. Kurudyi kwevanhu ava kunooneka masimbi ari kutevedza mugwagwa uyu. Kumberi kwavo kune miti yakawanda.

Vanhu vakamira, umwe akagara arikutengesa zvinwiwa. Kumashure kwake kunoonekwa chiumbwa chine masimbi chakanyorwa kunzi Pepsi.

Munhu akamira mupevhimendi. Kurudyi kwake kune motokari yakanyorwa kunzi Destiny Taxis. Kumberi kwemotokari iyi kune motawo dzakawanda. Kurudyi kwayo kune midhuri yakavakwa imwe inoonekwa kuti ndeye muturikidzaniswa.

Mugwagwa wetara. Kurudyi kwawo kunoonekwa zvikwangwari zvakanyorwa kunzi (Medi Plus). Uyewo kunemaruva nemiti irikuonekwa. Maruva aya matsvuku uyewo pamusoro pemaruva panoonekwa tambo dzemagetsi dzirikumhanya nepamusoro.

Shiri mbiri dzakamhara patambo dzemagetsi. Kumashure kunoonekwa muti wemupopo une mapopo mambishi uye nemashizha akasvibira.

Rori yakamira iri nhema yakanyorwa kunzi C&J Logistics , kumberi kwayo kunoonekwa mudhuri we Timber Bricks.

Nyama yehuku yakakangwa yakaiswa madomasi akachekerewa pamusoro payo uyewo yakadirwa zvitsvuku zvinoratidza kuti i tomatoe sauce.

Matombo akawanda. Kumberi kunoonekwa muti une mashizha akasvibira uyewo kunoonekwa huswa hwakaoma.

Shiri mbiri dzakamhara pamuti. Imwe iri pazasi imwe iri padenga. Dzine makumbo matsvuku nemuromo mutsvuku, ,maziso adzo matema dzinewo mapapiro matema, Dzakamhara pamuti une mashizha akasvibira.

Nzvimbo yemuguta inoonekwa mudhuri muhombe, une munhu akapfeka bhachi dema akamira akazendamira madziro, uyewo mumwe akapfeka mateki ewaiti nebhachi regirini, nechikwangwani yakanyorwa kunzi "Solusi University."

Musoja akagara. Mamwe masoja ari kumativi kwake kuruboshwe nekurudyi. Vose vakapfeka ngowani mumusoro mavo.

Motokari yerudzi rweMazidha yakapaka yakanyorwa nhambapureti kunzi eyidhiechi. Kurudyi kwayo kunoonekwa tengi remvura rinemasimbi. Uyewo pazasi panoonekwa matireyi ezvingwa zvekwaRobheusi

Miti inematambo matambo uye iripafenzi kumberi kwacho kune mugwagwa urikuwonekwa kozowonekwa jurahoro rinemba mukati inezvidhina zvitema imba ndeyerudzi rweyero.

Chiumbwa chemunhu rume nemunhu kadzi vari pamwe chete. Kumashure kwavo kunooneka muti muhombe une mashizha akasvibira.

Imba yakavakwa yaka purasitiwa ine hwindo ririkuoneka kuruboshwe, nerimwe ririkuonekwa kurudyi. Ine mukova wakashama. Yakavakwa nema rata ema asibhesita. Kumberi kwayo kune huswa hwakasvibirira.

Varume vechipositori vakapfeka zvipfeko zvichena. Kumashure kwavo kunoonekwa imba yakavakwa nezvidhinha zvitsvuku. kumberi kwayo kunoonekwa tambo dzemagetsi.

Mutambo we chesi, une zvidhori zvitema zvimwe zvichena wakagadzirwa pachirata. Zvimwe zvimabhokisi zvichena zvimwe ndezve girini.

Murume arikupusha chingoro. Akapfeka hembe tsvuku nemu dhebhe we bhurauni. kurudyi kwakwe kune masimbi ne 'durawall' rakavakwa neruvara rwe gireyi.

Midhuri yakavakwa yakapendwa neruvara rweyero. Mudhuri wekutanga une fafitera rakavhurika kumberi. Mudhuri wechipiri uri mberi unoonekwa vanhu vari kuruboshwe vari kufamba vari vatatu, kumberi kwavo kumberi kwavo kunemba hombe yakavakwa.

Imba yakavakwa yakapurasitiwa irikuonekwa mukova une chinhu chekudzivira mvura padenga. Ine mafafitera maviri. Ine mitabhokisi irikuonekwa. Pasi payo pane dhishi rebhuruu rakatsinatira pasi.

Nzvimbo iyi Inoonekwa murume akapfeka jaketi uyewo akaisa chivhara pamuromo , uyewo aine bhegi raakabereka. Panoonekwa chingorowo chakamira kumashure kwake. Kuruboshwe kwake kune masimbi akarara pasi arikuonekwa nechekumberi kunoonekwawo vanhu variko vakamira.

Motikari yerudzi rweBenz yakamira mumugwagwa wetara, kurudyi kwemotokari kune Service station yeEngen. Kumberi kwacho kunoonekwa miti mirefu ina mashizha akadzira pasi.

Mudhuri wakavakwa nezvidhinha zvichena nezvitema zvinova zvefesi bhiriki uyewo kuruboshwe kune zvidhina zvitsvuku zvinova zvefamu bhiriki. Kumberi kunoonekwa juraho rakavakwa nezvidhinha zvitsvuku.

firiji ine girazi kumberi kwayo, kuzasi kwayo kune ruvara ruchena, pamuoro payo pane simbi, kumashure kwayo kunoonekwa mudhuri wakavakwa neruvara rutsvuku.

Maruva akasvibira ane mashizha mahombe uye ane bukira reruvara rutsvuku neyero. Kumberi kunowonekwa masora akasvibirira.

Motokari yerudzi ruchena inodaidzwa kunzi tipa, inoonekwa mavhiri ekuruboshwe rwayo, yakamira muroad. Kurudyi kwayo kunoonekwa masora akasvibirira.

Midhuri iri mukati mejuraho kunze kwejuraho muzasi maro munezvingoro zvakapakwa kwekutanga kunemurume akakotama akapfeka bhachi rakanzi NY kumberi kwake kune vanhu vakamira

Marara akarasirwa kuruboshwe kwemugwagwa wetara. Kumberi kwemarara kunoonekwa murume ari kufamba akapfeka hembe yebhuruu yakanyorwa kunzi Adidas.

Mugwagwa usina tara. Kuruboshwe kunoonekwa zvitoro zvisina kunyatsopera kuvakwa uyewo chimusika chakapazika chinotengeserwa zvinhu.

Mugwagwa wetara. Kurudyi kwavo kune zvivakwa, uyewo kune chivakwa chine chikwangwari chakanyorwa kuti stock feeds. Uyewo kune miti irikuonekwa kuseri kwacho ine mazhizha akasvibira.

Motokari mbiri dzinopesana mumugwagwa. Kurudyi kune muti muhombe uyewo muzasi mawo munoonekwa kanzira kanofamba nevanhu. Kuruboshwe kunoonekwa jurawori rine miti mihombe mukati maro.

Motokari yemhando rwelSuzu yakamira mutara. Kurudyi kwayo kunoonekwawo dzimwe motokari dzakamira uyewo nevanhu vakawanda varikufamba. Kumashure kwevanhu ava kunoonekwa dzimotokari dzakamira muzasi memudhuri womuturukidzaniswa.

Vaimbi vechidzimai vakatarisa kune vanhu vakazara munhandare, panoonekwa masipika aripo uyewo kunoonekwa vanhu vakawanda vakamira munhandare.

Mukati memba munoratidza tafura munova nemasofa ekugarira, kumberi kunoonekwa teburu ine zvigaro zvayo. kumadziro kunoonekwawo chiringazuva chakanamirwa kumadziro

Mukadzi akabereka mwana kumusana netauro. Kurudyi akabata zvigubhu zvepurasitiki. Kuruboshwe kwake akabata pepabhegi ine zvinhu.

Mugwagwa unetara. Kurudyi kwemugwagwa kunoonekwa kune mauswa akasvibira zvishomanene. Kuruboshwe kunonekwawo midhuri yakavakwa iri mukati mejuraho. Mutara munonekwa mune mota dzinokwana kuita nhatu uyewo kurudyi kwemota yepakati kunoonekwa kune vanhu vakamira. Kuruboshwe kwemota yokutanga kunoonekwawo kune vanhu vakamira zvakare.

Juraho rine masimbi uye rakavakwa nezvitinha zvitsvuku. Nechepakona pe juraho pane cheya yakagadzikwa pasi.

Munhu wemurume akamira pamukova. Akamira pachimeti uye akapfeka tarauza rekamafuraji yechisoja. Kumberi kwake kunoonekwa murume akamira akabata foni mumaoko uye akapfeka hembe chena netarauza dema.

Mudhuri unoratidza kuti unotengeswa huku dzinenge dzakabikwa. Kumudhuri uyu kwakanyorwa kunzi Rite Chicken Provisions. Kumwe kwachona kwakanyora zvakare kunzi Rite Chicken Provisions. Mudhuri uyu unoratidza kuti vakavakwa nezvidhina zvakasimba zvinova zvitema zvimwe zviri zvichena zviri kuoneka.

Muti une mapazi akawanda une mashizha akasvibirira, mamwe ari eyero, mamwe mapazi acho akatenderera achidzira nemuti wese.

Zvokutengesa zvakachengeterwa mubhokisi. Mune chikafu chinosanganisira mazepinekisi, pepisi nezvimwe zvakadaro. Pamberi panoonekwa chingoro chinotengesa mukaka nema (ice cream)

Chigaba chine ice cream chakanyorwa kunzi biggbye coffee pasi panoonekwa bhanzi rakachekwa pakati riine zvinhu zvakaiswa pakati.

Huswa hwakasvibirira, kumberi kunoonekwa waya yakakomberedza mumango uri mukati, kumusoro kwacho kwomumango kunooneka matombo akaturikidzana uye nemunhu akamira pamberi pedombo guru.

Motokari dzakawanda dzakamira mumugwagwa. Yekutanga iri yerudzi rweBenz kozotiwo rori riri kuoneka mavhiri maviri ekumashure. Kumberi kunoonekwawo miti mihombe yekasvibira neimwe ine maruvaka epingi.

Motokari yakamira mumugwagwa metara. Kumhiri kwemotokari kana kuti kwomugwagwa kunoonekwa ruvara rwakanyorwa kuti bhotoro uyewo nejojo tengi mukati kurudyi kwacho kunoneka mudhuri vakawakwa vakanyorwa kunzi Hai stiriti

Muti uneshizha mamwe eyero mamwe akasvibira . Tumapazi twacho tudiki uye tune minzwa inobaya. Wakakomberedza nemadandemutande akawanda.

Mugwagwa wetara unonekwa madhindo echimudhudhudhu kurudyi. Mutara umu muno onekwa mota dziri kupesana imwe iri kombi iri kubva nekumberi. Kurudyi kwemugwagwa uyu kuno onekwawo miti iri mukati mejurahoro neimwe miti mihombe.

Ndiro ine sadza jena nemusoro yehuku minomwe yakakangiwa

Munhu wemurume akapfeka bhachi rebhurauni nemudhebhe mutema. Akamira pachingoro chine kadhibhokisi mukati.

Garwe rakarara mumvura . Kumberi kunooneka magaraundwe ari mumvura. Nechekwekutanga kunooneka zvimiti zvidiki.

Cheya ine makumbo mana. Yakagadzirwa nejira rine mavara akasiyana siyana anosanganisira bhurawuni, girinhi nekofi.

Ruoko rwakabata manekiresi akawanda imwe yacho inoonekwa iinemuchinjiko, zvimwe zvigunwe zvose zvakaiswa manekiresi akawanda uyewo nzara dzakagadzirwa.

Mugwagwa une tara. Kurudyi kwemugwagwa kunoonekwa kuine imba iri mukati mejuraho uyewo kunoonekwa matanda anova ane tambo dzinofambisa magetsi. Kunoonekwa miti yakasvibira uyewo muzasi mejuraho munoonekwa munhu wemurume akapfeka hembe dzebhuruu.

Chigubhu chine muvharo muchena, mutumbi wacho chine bepa rakachikomberedza rine nhamba dzakanyorwa kunzi ' 5449000103079'.

Durahall rakavakwa nezvidhinha zvitsvuku uye mukati maro munoonekwa Jojo tank rinochengeterwa mvura reblue muzasi mejurahoro mune huswa hwakasvibira uye nechekumberi kunowonekwa imba ina.

Muti unemashizha akasvibira kumberi kunoonekwa mahuswa akasvibira nemaruva arimuzasi memudhuri unezvidhinha zvitsvuku uyewo kumashure kwachona kune zvimiti zvisina mashizha akawanda.

Imba iri kupedziswa kuvakwa ine mapuranga pamusoro uyewo yakavakwa nezvidhinha zvitsvuku muzasi. Kumashure kurikuwonekwa hembe dzakayanikwa pawaya.

Twiza iri kuoneka nzeve yekuboshwe, ziso ekuruboshwe, kumusoro kwe twiza kune muti une mashizha akasvibira nemapazi akawanda.

Nzvimbo yemuguta inoonekwa vanhu vakawanda. Vamwe vakamira, vamwe vakakotama uyewo vamwe vakaisa zvivara pamuromo. Wekutanga munhu akamira akabata ngowani kuruboshwe.

Sango rine huswa hwakasvibira uye pane tsanga shomanene dzakatandavara asi kumberi kunoonekwa masora ane mashizha akasvibira .

Nzvimbo yemuguta inepesamwa revanhu vakawanda .Mukadzi arinechepedjo kuno akabereka mwana kumusana, uye anopesana nemukadzimai akaberaka mwana kumusana akabata umwe mwana mumawoko. Kumberi kunevanhu vakawanda varikufamba wo, uye miduri mihombe yemiturikidziniswa.

Varume vaviri vakamira mu pevhumendi umwe wacho akabata mu chiuno uye akaisa chipfeko pamuromo. Kuruboshwe kune munhu wechidzimayi akabereka bhegi kurudyi kumashure kwake kunoonekwa bhazi rakanyorwa kuti Boltcutter.

Vana vechikoro vari kutamba munhandare. Vari kutamba vakawanda uye vamwe vakapfeka yunifomu. Kurudyi kwavo kunoonekwa zidombo rine muti une mashizha akasvibira zvikuru, uye kumberi kunoonekwa zvivakwa zviriko.

mudhuri wemuturikaniswa unowanekwa muguta .pasipawo panevhanu vakamira vamwe vakagara muzasi mawo, mugwagwa unowenekwa dzimotekare dzakawanda dzemando yakasiyana

Muti wemuchero unonzi muGwavha. Uri kuonekwa uyine magwavha akasvibirira ari mambishi uyewo mashizha emugwavha uyu akasvibirira zvakare. Mumuti umu muno onekwawo dendere reshiri rinova rakavakwa nemauswa.

Dzimba dzemuturikidzaniswa dziri mukati mefenzi. Nechekumashure kwadzo kunoonekwa majanga echibage nezvimiti zvipfupi zvine mashizha akasvibira.

Mukomberedzwa wejuraworo. Mukati maro mune huswa hwakaoma uye munoratidza kuti makambopiswa. Munewo marara arikuoneka.

Guva rakacherwa raiswa chitunha chakafukidzwa nguo chena. Pane varume vaviri mumwe akamira kumakumbo kwechitunha, mumwe akamira kumusoro kwechitunha.

Chimbuzi chakavakwa nemarata emaasibhesitosi. Kumukova kwacho kune matombo akarongwa pasi uye chine musuwo mumwe chete

Muguta mune vanhu vakawanda vakadzi nevarume. Pamberi pevanhu panoonekwa danda rine zvikwangwani zvakanyorwa kunzi "R. Mugabe Sam Mujoma" kumberi kunoonekwao motokari dzakamira uyeo ma robhotsi.

Motokari yerudzi rweToyota Wish yakamira mumugwagwa. Kurudyi kwayo kune jurahoro rinemiti ine mashizha akasvibira. Kuruboshwe kwayo kune huswa hwakapiswa.

vanhu vechidzimai vakapfeka hembe dzekuimbisa choir, vamwe vakamira , vamwe vakachonjomara uye vose vakatarisa kumberi.

Zvidhina zvakaunganidzwa. Kumashure kwezvidhinha kune muti uriko une mashizha akasvibira uye nedzimba dzakavakwa museri macho. Fenzi yakakomberedza muriwo uri mukati.

'Kitchen unit' yakagadzikwa pamapuranga, iine zvimubato zvitema uyewo iine ma dhirowa anokwana kuita matatu, pamusoro payo pakasvibira.

Chitoro chinemikova miviri yekupinda nacho mukati. Chakanamirirwa maposita vanhu vakasiyana siyana vanoita nezvematongerwe enyika.

Imba inochengeterwa tunhiyo. Munoonekwa tunhiyo tuchiri tudiki asi twakati wandei. Munewo chigaba chekudyira chikafu uye nechigaba chinokunwirwa mvura. Tunhiyo utwu twakatsika pamusoro pemauswa.

Nzvimbo yemuguta inoonekwa murume akagara pasi akapfeka hembe tsvuku nemukadzi akamufuratira ari kutarisa motokari dzakapakwa uye dzakawanda. Pane danda rakanyorwa chikwangwari kunzi Harare sitiriti.

Michero inodaidzwa nezita rekunzi shumha, shumha idzi dzakwanda uye dzakaibva dziri dze yero, dzimwe dzacho kumuromo yadzo dzakaita kanenge kakuworera mbichana.

Chikwangwani chine mufananidzo wemombe. Chakanyorwa nezvitema kunzi "division of veterinary field services". Kuruboshwe kurikuoneka imba ine marata emasibhesitosi.

Nzvimbo yemuguta ine motikari dzakapaka dzakawanda, pane vanhu vari kufamba mupevhimendi. Wekutanga ari munhu wechidzimai wechipiri akapfeka hembe chena ari wechirume. Kumberi kunoonekwa midhuri yakavakwa mihombe.

Rengi yedzimotokari inovonekwa vanhu vari kuita besanwa. Bhazi rakatarisana nekombi uyewo vanhu vakamira pane zvinotengeswa nezvinwiwa.

Musoro webere urikonekwa ziso dema , muromo waro mutema. Rinowonekwa nzeve yekurudyi netsiye dzeziso dzekurudyi.

Sango rinoonekwa hutsvuku uyewo riine mauswa akasvibirira zvishomanene. Nechekumberi kunoonekwa miti yakawanda uye iine mashizha akasvibirira.

Matombo akawanda nevhu risina huswa hwakawanda. Kumberi kwematombo aya kunoonekwa zvimiti zvakawanda zvisina mashizha, kumberi kwachona kunoonekwa miti yakawanda inoratidza kuti rave gomo

Maruva arikuchengeterwa mumapepa matema anevhu mukati. Kumberi kunoonekwa miti mihombe uyewo ine mashizha akasvibira.

Murume akagara pasi arikutengesa zvinhu zvake mu(pavement). Murume uyu akaronga mbatatisi dzake dzaitwa zvitutu zvitutu. Kuruboshwe kwemurume kunoonekwa vanhu varikufamba.

Mugwagwa wetara. Unofamba mota dzichipesana dzimwe kurudyi dzimwe nekuruboshwe dzisingafambi nemugwagwa mumwechete. Kumberi kunoonekwa mudhuri wemuturikidzaniswa uyewo kunoonekwa chikwangwani chakanyorwa kunzi vote ED for president. Nekurudyi kunoonekwa miti yakasvibirira.

Vanhu vechidzimai varikutirena vari munhandare. Umwe akapfeka zvepingi uye akatarisa kurudyi. Pavose pane mumwechete akapfeka nguwani.

Musha wakapakwa mota yerudzi rutema, pane muti wemupichisi une mashizha akasvibira uyewo pamusoro pejurahoro panoonekwa zvidhinha zvakarongwa zvakawandira mukati

Mudzimai akagara pasi akaisa chipfeko pamuromo pake. Mabhegi akaturikwa kumusana kwake uyewo pazasi panoratidzwa zvinhu zvakatsvetwa zvezvipfeko.

Juraho rakavakwa nezvidhina zvitsvuku, rinoonekwa fenzi kana kuti reza waya iri pamusoro payo. Kurudyi kunoonekwa miti mihombe iri muzasi memugwagwa wetara.

Mugwagwa wetara, kurudyi kwawo kunoonekwa madhindo emudhudhu uyewo nemadhindo etsoka dzevanhu.

Nzvimbo yemuguta inoonekwa vakadzi vaviri vakapfeka mabhachi. Kumberi kwavo kunowonekwa mota yakamira yakaisa maraitsi matsvuku kumashure kwayo uyewo danda rinowonekwa nechikwangwani chakanyorwa kunzi FIRST.

Rwizi runemvura yakawanda. Kumhiri kwerwizi kunoonekwa kune shiri dzakamira. Kumberi kweshiri idzi kunoonekwawo kune miti yakasvibira uyewo kune umwe muti uneshiri yakamhara padanda rakaoma.

Mukati memudhuri munova makavakwa namataira pasi pawo pese. Zvidhinha zvakavaka mudhuri uyu zvitsvuku. Nechekumberi kunoonekwa pakanyorwa kunzi RECEPTION.

Muti une mashizha akasvibira uye mamwe acho akawoma, pasi pane mashizha akawanda akawoma, une mapazi akawanda arikudzira pasi.

Muti muhombe wemupaini. Une tushizha tudiki diki. Uyewo kumberi kwawo kuno onekwa imba iri mukati mefenzi ine marata matsvuku.

Gomo ririkuonekwa miti iri muzasi maro uye yakasvibira. Panoonekwawo matombo mamwe ari muzasi uye ari mashoma.

Imba iri mukati mefenzi yakavakwa nezvidhinha zvitsvuku. Ine mukova wekupinda nawo. Kuruboshwe kune fafitera.

Mugwagwa une mota mbiri dzirikupesana. Imwe irikuenda kudokero imwe irikuenda kumabuda zuva. Kuruboshwe kwemugwagwa uyu kune jurahoro rine muti ine mhande dzakakura.

Juraho rinoonekwa miti yakawanda inova migamuturii. Yakasvibira irimukati. Kunze kwejuraho kunoratidza kuti kwanga kwakamborimwa uye kune huswa hwakasvibirira. Mukati mejuraho munoratidza danda rinoratidza kuti rinofambisa masai sai.

Vanhu vechidzimai vakagara parupasa. Pane mbiya dzakwanda dzine zviyo dzakasiyana siyana uyewo imwe mbiya inoonekwa ine magaka, imwe mbiya inoonekwa ine hanyanisi.

Makofini anokwana kuita mana. Vanhu vakapfeka zvichena, vakatarisa makofini ava. Mumwechete wavo akapfeka hembe tsvuku.

Rwizi runemvura kumberi kwerwizi kunowonekwa gomo rinemiti yakawanda uyewo kumativi kwaro kune mamwe makomo madiki anemiti inemashizha akawanda.

Nzvimbo inodzidzirwa nevana vechikoro. Mudhuri wakavakwa nezvidhina zvitsvuku uye wakaturikidzaniswa. Panoonekwao motokari yakamira mumvuri.

Nzvimbo yemuguta inoonekwa ine munhu ari kudhonza chingoro, kuruboboshwe kwake kune motikari yakamira kurudyi kwake kune motikari yakamira, uyewo kumashure kwake kunoonekwa dzimwe mota dziriko nemiti mirefu midhuri iyi inoratidza kuti ndeye muturikidzaniswa.

Mhando yeadhaputa inoratidza pokuchajisa napo pakawanda, inova ine panhu panochajwa napo panokwana kuita pashanu. Uyewo pane chimwe chechishanu panoratidza kuti pakatobairirwa chinhu chiri kuchaja.

mugwagwa wetara, kurudyi kwawo kunowonekwa masimbi uyewo nechekumberi kunowonekwa maruva kumativi ese emugwagwa akachekererwa zvakaenzana.

Zvitoro zwakawanda zvinoonekwa vanhu vari kuita besanwa. Zvitoro zviri kumberi zvinoonekwa pakagara vanhu vaviri vanova varume. Kumberi kwawo kunoonekwa makura bhokisi akagadzikwa pazvidhina.

Mabhodyera maviri ema girepi jusi akagadzikwa pasofa. Rimwe rakararira kurudyi rimwe rakaita kumira chaiko.

Mukadzi akamira akabata bhegi kuruboshwe uye arikufamba mumataira ewaiti. Kuruboshwe kwake kune vanhu vakagara pacheya uye vakazendama patafura.

Masimbi matsvuku. Varume vaviri vakamira pamasimbi matsvuku. Kuruboshwe kune mudhuri wakavakwa nemarata emazen'e.

Vanhu vakamira vakafuratira tende yakapichwa uye yakabatwa nemapegi esimbi. Mumwe murune akagara pasi.

Munda wakambo rimwa. Tsanga refu nepfupi dzine mashizha akasvibirira. Mberi kwetsanga kunoonekwa mudhuri wavakwa unezvidhina zvitema zvitsvuku. Sora riri muzasi metsanga rakaita kusvibirira uye kumberi kwetsanga kwakazara marara.

Vanhu vakamira mu pavement vamwe vakazambira kumadziro emudhuri kune zvidhina zvitema. Pasi pakawaridzwa zvinhu zvekutengesa. Mumwe murume akapfeka hembe ye bhuruu uye akatakura zvidhorii zviviri kurudyi nekuruboshwe.

Mudzimai akasunga dhuku. Akapfeka magirazi. Akamira pamukova wemba akatarisana nemwana.

Motokari inodaidzwa kunzi gonyeti. Musoro wegonyeti muchena une mavhiri arikuoneka. Rakanyorwa kuvhiri repakati kuti Renult Trucks.

Vanhu vechechi inodaidzwa kunzi Zion varikutamba uye vachijamba zvikuru. Kumashure kwavo kunoonekwa vanhu vamwe vakagara pasi varikuona nevamwewo vakamira varikuona. Kumashure kwevanhu ava kune miti irikuonekwa.

Migamu tiriyi mihombe ine mapazi ane mashizha akasvibirira. Nechekumberi kunoonekwawo mudhuri wakavakwa une mahwindo anokwana kuita matatu. Kuruboshwe kune mugwagwa uri kupfuura uchienda mberi.

Mugwagwa wetara une dzimotikari dziri kupesana. Kuruboshwe kwemugwagwa uyu kune jurahoro rine miti ine mapazi arikurembera achipinda mumugwagwa. Kumberi kwemotikari hombe chena kunoonekwa dzimwe motikari dziriko.

Sango rine uswa hwakasvibira. Kumberi kunooneka muti wemumango une mashizha akasvibira. Kumberi kwemumango kunoonekwawo matombo akawanda nemunhu akamira pane rimwe dombo hombe.

Jurahoro rakapazika. Mukati maro munoratidza kuti makambopiswa. Nechekumberi kunoonekwa dzimba chena uyewo nemotikari chena yakapakwa.

Danga retunhiyo. Rinochengetwa tunhiyo twemabhureirasi. Mune rambe rinovhenekera tunhiyo utwu kana tuchidya. Pasi twakatsikira marara.

Zvidyiwa zvakawanda. Zvimwe zvakabikwa zvimwe zvisina. Zvakabikwa zvinosanganisira machipisi uyewo mabhega. Zvisina kubikwa pari kuonekwa papurika uyewo nemadomasi. Kuruboshwe kunoonekwa banga rekuchekesa.

Waya yakakomberedza miti ine mashizha akasvibira, muzasi mawo mapazi awo haana mashizha pasi pawo panematombo akatenderedza muti.

Nzvimbo yemuguta ine mota dzakamira uyewo muzasi memidhuri munoonekwa vanhu vakamira vakazendama kumadziro. Umwewo anoonekwa akaisa chivhara pamuromo. Kumberi kwedzi motokari dzakapaka kunoonekwa midhuri yemiturikidzaniswa mihombe.

Nyama yakabikwa zvakanaka iri mudhishi. Yakabikwa nehanyanisi, ikaiswa madomasi akachekererwa uye asina kuibva. Yakaiswawo masizha emuriwo.

Mhando nemhando dzemaruva dzirikugadzirirwa dziri muzvi pepa zvitema, uye zvine mavhu mukati. Maruva aya ane mabukira akawanda, mamwe ari machena ,mamwe ari e yero, mamwe ari e pingi mukati mawo .

Mukati mechitoro munoonekwa makadhibhokisi akawanda ane maremani akanyorwa kunzi lemon nekapepa padumbu pawo, makadhibhokisi eruvara rwegirini.

Vanhu vari kufamba mumugwagwa. Vamwe vakabereka mabhegi, vamwe havana. Kurudyi kwavanhu ava kunoonekwa masimbi akakomberedza muti. Kuruboshwe kwavanhu ava kunoonekwawo miti mihombe. Kumberi kwavari kuenda kunoonekwa midhuru yakavakwa yakawanda.

Mudzimai akabereka mwana kumusana, mwana akapfeka nguwani chena. Kurudyi kwake akabata kamwana kadiki muruoko, akatarisana nechitoro chakanyorwa kunzi 'Express shop '. Kurudyi kwake kune mamwe masitoro arikuoneka.

Sango rine miti ine minzwa inobaya, hamuna masora akawanda uyewo masora acho akawoma. Kumberi kweminzwa iyi kunoonekwa miti mishomanene ine tumashizha twakasvibirira.

Imba yakapera kuvakwa irikuratidza kuti yakapurasitwa uyewo muzasi mayo inoonekwa mapaipi ayo anorasa mvura kunze. Kuseri kwemba kunoonekwawo mahuswa mashoma mamwe akasvibirira nemamwe akaoma.

Muti wemubhanana akaibva. Ndeeyero uye akawanda. Akabatsirwa kumira akasimba nemuti wemubhambuu.

Makatapira matatu akamira muzasi mejuraworo. Rimwe racho riri kuruboshwe rakamira muzasi mezimuti.

Matombo ari pasi hombe racho rakanyorwa kuti vatesaronika apostolic church. Kumberi kwedombo iri kune masimbi akatenderedza nzvimbo

Tafura yechivezwa chemuti ine zvigaro zvakaikomberedza. Zvigaro zvakavakwa namatanda akabatanidzwa makumbo awo ese.

Bhazi rakapendwa girinhi mutumbi waro, kumberi kwaro kuri kuchena. Rakamira muzasi mezimuti unonzi mupaini. Kumashure kwawo kunedzimotokari dzakapakwa nemipaini yakateedzana.

Mombe yakabuditsa mazino panze. Inoonekwa nhimo yayo, inoonekwa maziso ayo nenyanga. Mombe iyi musoro wayo ndewerudzi rwebhurauni. Uyewo inoonekwa nzeve dzakarembera.

Murume akamira akabata gasi tengi muruoko rweku rudyi. Kumberi kwake kune murume akamira akabereka bhegi. Kuruboshwe kwavo kune mabhanana akarongwa.

Tafura chena ine girazi pamusoro payo muzasi mayo ine pekuzorodza makumbo kana munhu akagara nechepakati payo pakaisiwa mitsee mitema miviri

Vanhu vakagara mumotokari chena, mumwe akapfeka hembe hembe yegirini, umwe akapfeka hembe tsvuku. Kumushure kwavo kune dzimotikari dziri mumugwagwa. Uyewo kunoonekwa motikari iri kurudzi rwekombi.

Chitoro chinotengesa mbatya dzkasiyana siyana dzinosanganisira mayunifomu evana, hembe dzavakuru uyewo munoonekwa zvidhori zvakapfekedzwa mbatya.

Mukadzi akamira akapfeka zvichena uyeo mumusoro make akapfeka ngowani chena. Nechekumberi kwakamira rudzi rwemotokari rweblue. Kusaidhi kwayo kwakamira vakadzi nevarume. Pasi panoonekwa nzimbe inova ine nhango dzinokwana kuita ina.

Miti yakawanda yakavakairwa namatombo. Ine mashizha akasvibira. Nechekumberi kune kunookwa mota chena yakamira pasi pemuti. Kuruboshwe kune mudhuri wakavakwa.

Varume vaviri varikufamba, vakaisa zvokupfeka pamuromo. Arikurudyi ane ngowani tema arikuruboshwe ane ngowani tsvuku uyeo akapfeka mutarauza weyero. Kumashure kwavo kunooneka vanhu variko vakamira uye nemukadzi akaisa chipfeko pamuromo.

Motokari dzemhando dzaksiyana siyana dzakamira muzasi memudhuri wakavakwa nezvidhinha zvitsvuku uri wemuturikidzaniswa, kumberi kunoonekawo mimwe midhuri yemiturikidzaniswa yakavakwa zvakare.

Magonyeti matatu ari matsvuku akanyorwa. Rekutanga rakanyorwa kunzi "SHACMAN" kumberi kwao kune varume vatatu vakamira umwe wacho akabata bhamba re gonyeti.

Murume arikudhonza chingoro. Kurudyi rwake kune kamwana kadiki kakamira kakabata gotsi. Kurubotshwe rwake kune vanhu vakamira vamwe vakagara varikuronga zvinhu.

Ndiro ine chikafu chakabikwa chinosanganira sadza rezviyo, mavheji ane mahanyanisi nemadomasi uyewo nyama yehuku inosanganisira chidya.

Tafura nhema ine madhirowa maviri ane masimbi pamubato wawo uyewo yakagadzikwa pasi.

Murume akamira akapfeka chikadubura akabata nhare mbozha muruoko rwake rwerudyi akatarisa mumugwagwa. Kumashure kwake kune zvimisika zvekutengesa chikafu.

Durawall rakavakwa nezvidhina zvitsvuku. Muzasi maro mune miti yakamera. Nechemukati munoonekwa wo miti ina mashizha akasvibirira.

Nzvimbo inevhu rakatimbwatimbwa rakasangana nemahuswa. Kumwe kwachona hakuna kutimbwa. Pakangotimbwa padiki diki pane mavhinga arikuoneka.

Mudzimai akabereka mwana kumusana netauro dzvuku. Pamberi pake pane mwana mudiki. Pamberi pemwana mudiki pane mukadzi akaisa chipfeko pamuromo akabereka mwana kumusana. Kuruboshwe kune munyu wakarongwa wakaturikidzaniswa.

Mugwagwa une tara, kurudyi kwawo kunoonekwa miti yeminzwa ine mashizha akasvibira. Nechekumberi kunoonekwa kuti munda usina zvawakarimwa

Chingwa chiri mukeyiraiti chakaiswa mazai pakati nejemu pakati. Padivi pane keni reCoca Cola.

Maruva akawanda aine rudzi rwakasiyana siyana. Mamwe mashizha acho matsvuku uye akareba. Mamwe acho machena uyewo mamwe acho akasvava.

Vanhu vakamira. Mukadzi akapfeka zvichena nedhuku chena, akabereka mwana kumusana, akamira padhuze nemurume akapfeka mapatapata nemasokisi uye akatarisa mudhuri wakanyorwa kunzi "MWOS".

Murume ari kupusha chingoro akapfeka nguwani yebhurauni. Kuruboshwe kwake kune dzimotokari dzaka pakwa uye kumberi kwake kunoonekwa vanhu vari kufamba vakawanda. Kurudyi kwake kunoonekwa motikari dzakawanda uye nekombi yakapaka nemidhuri wemuturikidzaniswa.

Varume vaviri nevakadzi vaviri. Varume vaviri vakasimudza maoko evakadzi vanoratidza kuti vatambi vemitambo. Uyewo muhuro mavo mune menduru dzinoratidza kuti dzavahwina. Pasí panoonekwa kuti pane menduru iripo inoratidza kuti yahwinwa zvakare.

Mhando yemotikari inodaidzwa kunzi gonyeti. Ine ruvara ruchena kumusoro kwayo uyewo mumativi mayo mutema. Yakanyorwa pavhiri rokurudyi kunzi (white hill)

Mukova unedhoo resimbi rakanyorwa kuti safigadhi. Kumativi kwemukova uyu kune zvidhina zvakavakwa zvisina kupurasitiwa

Vanhu vakamira pazvitoro. Mukadzi wekutanga akapfeka jaketi tsvuku akapfeka ngowani uye ane siketi tema. Kumashure kwake kune vanhu vakagara varume umwe akapfeka ngowani tsvuku. Kumberi kune vakadzi vaviri umwe akapfeka rokwe dema.

Munda wakamborimwa wakubuda mabukira .Kumberi kwemunda kune gomo rine matombo akawanda uye rine miti isina mashizha. .Imwe miti mishomanana ndoine mashizha akasvibirira.

Dombo rinoonekwa bako mukati. Kumashure kurikuonekwa muti wakasvibira unemashizha akasvibira uyewo tuuswa twakaoma.

Chigubhu chemvura, keni redhiringi, nechighaba cheyoghati zvakagadzikwa mumasaga echando, keni dzvuku rakanyudzwa rose mumasaga echando.

Vanhu vari kutengesa zvidyiwa zvinosanganisira mabhanana, mazapnex nemadhiringi nezvihwitsi. Kumberi kunonekwa mugwagwa wetara kumberi kwachona konekwa miti yemupuranga.

Nzvimbo yemuguta ine dzimotikari dzakawanda. Panewo midhuri yakavakwa yakawanda yakateedzana uyewo nechekumberi kuoonekwa masimbi aripamusoro pemidhuri iyi nofambisa masaisai.

Nzvimbo yemuguta iri kuoneka midhuri yakavakwa imwe iri yemiturikidzaniswa yakawanda. Mune vanhu varikufamba vakawanda. Nechepedyo pane murume akaiswa chinhu muhapwa arikufamba. Kurudyi kwake kune murume akapfeka heti chena nehembe yakaita vhisikosi.

Matayi edzimotokari ari mufetsi. Kurudyi kwefetsi kunonekwa madhiramu ebhuruu akamiswa Uye kumberi kwacho kuonekewa tangi remvura

Mombe nekamhuru katsvuku mombe tema ine nyanga irikunanzva munyu vakagadzikwa pasaga imwe mombe inezamu iri kuratidza kuti iri kuyamwisa

Musha uri mukati mefenzi. Panoonekwa mapepa akazara muzasi mefenzi uyewo muti une mashizha akawanda uyewo anobaya kumberi kwawo.

Musha une gedhi rakavakwa nezvidhina zvitsvuku. Gedhi rakavakwa nemasimbi rine mavhiri okudhonza naro kuti rivhurike.

Twiza rakamira musango riri kuoneka muswe waro mutema uye rakamisa mutsipa. Kumashure kwaro kune muti wakasvibira une mapazi akawanda asi rakamira pane mauswa akaoma.

Vanhu vakawanda varikufamba mupevhumendi. Kuruboshwe kunookwa mukadzi akabereka bhegi rake dema, uye akatakura zvinhu pamusoro. . Kurudyi kunoonekwawo murume nemukadzi varikufambidzana. Kurudyi kwavo vose kunoonekwawo maruva nevanhu vakamira nevamwe vakagara.

Tank remasuwa riri pakati pemunda, kumberi kwaro kunoonekwa dzimba dzakavakwa nezvidhinha zvitsvuku uye nemarata ari pamusoro.

Muguta, munoonekwa munhu womudzimai akagara pachituru akawaridza zvinhu zvokutengesa zvinosanganisira masokisi uyewo kunooneka murume akabereka bhegi kuruoko rweruboshwe.

Imba yakapera kuvakwa iri mukati mejurahoro. Muzasi mejurahoro mune masora nemaruva ari kuoneka akasvibirira. Imba ndeyerudzi rwebhuru.

Zihunde rekuti zihombe rinova mujakaranda, une maruva akawanda akadonha pasi. Kumberi kwaro kune vanhu, mumwe akamira mumwe akagara uye vakatarisa imba ine marata matsvuku

Sango riripedyo nehova yemvura asi mvura hamuna yakapwa kumhiri kurikuriboshwe kwehova iyi kunoonekwa miti yakasvibirira uyevo inemamwe mapazi akaoma, nechekumberi kunoonekwa huswa hwakasvava uye nemiti yakasvibirira.

Gonyeti rakamira parodhi kuruboshwe kwegonyeti kune marasha ari mutsaga ari mumatsaga anokwana kuita mashanu akaturikidzaniswa kumashure kwematsaga Aya kunoonekwa vanhu vakamira uyewo nechekumberi kunoonekwa Tambo nematanda emagetsi

Nzvimbo inookwa mugwagwa wakachereka zvishoma uyewo muti muhombe une mashizha akasvibirira. Nechekurudyi kunoonekwa tambo ina dzamagetsi uye nechekumberi kwemuti muhombe kunoonekwa umwe muti muhombe pazasi pawo munova mune dzimba dzakawanda dzakaita mudhadhadha.

Bhazi rakamira mumugwagwa, rakanyorwa kunzi Mwayera ebheni guruvhasi. Nechemudenga munoonekwayo tambo dzemagetsi.

Sango rinoonekwa matombo, huswa hwakaoma nemiti isina mashizha. Huswa uhwu hwakamera pamusoro pematombo. Miti iyi inemapazi akawanda. Mamwe matombo akaturikidzana pamusoro perimwe.

Nzvimbo yakachengeterwa mapuranga akarongwa akaiswa muzasi meshedhi. Kumberi kwawo kunoonekwa zvimiti zvakaguduka zvakarara pasi.

Ruware rwakachereka pakati runoonekwa ruvara rwakaita matsaratsa, pamwe pachena pamwe patsvuku.

Kreti yakazara mastrawberry, ose matsvuku chikreti chachona chitsvuku, kumberi kwekreti iyi kune miti ina mashizha akasvibirira.

(Plug) yekumadziro. Inobairirwa kumagetsi. Irikuratidza panenge Paine (fuse) uyewo irikuratidza pakanyorwa kunzi (N) yakanyorwa pamwe pacho kuruboshwe kwakanyorwa kunzi ( L).

Muti werukato une tuminzwa tunobaya. Une tumashizha tudiki diki tumwe twuri tweyero twumwe twakasvibirira zvikuru. Kumberi kwachona kunoonekwawo muti une mashizha mahombe uye akasvibirira

Ma(strawberry) anokwana kuita matanhatu. Akatsvetwa mundiro. Kumberi kwawo kwakaita kakuchenerukira kuzasi kwawo akatsvukirira.

Imba yakavakwa yemuturikidzaniswa. Inoonekwa pevhumendi uye kumativi kurudyi nekuruboshwe kunoonekwa roni yakasvibira.

Nzvimbo yemuguta ine motokari yerudzi rwe Toyota iri chena. Kuruboshwe kwayo kune murume ari kuyambuka mugwagwa akabata bheke rimwe akabata, kumberi kwake kune mota dzakapakwa, muzasi memudhuri wakavakwa nezvidhinha zvitsvuku.

Muti muhombe unemashizha akasvibira unemota yerudzi rwehonda yakapakwa pasi pawo. Kumashure kwayo kunoonekwawo mota mbiri dzakamira. Kumberiwo kwedzimota idzi kunoonekwa mojojo tengi anochengeterwa mvura maviri.

Jojo tengi regirinhi. Vanhu vakamira muzasi vari kuchera mvura, vamwe vakagara vamwe vaka mira.

Munhu ari kufamba kurudyi kwemugwagwa wetara . Kurudyi kwemunhu uyu anova wechidzimai kune mudhuri wakavakwa uyewo kumberi kwemudhuri uyu kunooneka kombi yakamira negonyeti rine ruvara rutsvuku.

Tsanga dzakasvibira. Dzimwe dzakareba dzimwe dzipfupi. Muzasi metsanga munoonekwa marara neuswa hwakaoma. Nechekurudyi kwetsanga kunoonekwa mugwagwa unoratidza kuti unetara.

Sango rine tsanga dzakasvibira uye dziri shoma, kumberi kwacho kunoonekwa mashizha akawanda akasvibira anoratidza kuti ari mumvura.

Mudhuri wemuturikidzaniswa unowanika muguta. Muzasi mawo munoonekwawo hembe dzevana vechidiki dzakayanikwa. Pasi pemudhuri uyu panoonekwa marara akawanda. Panoonekwa matombo akazara pasi.

Tambo dzemagetsi dzirirkuoneka dzichimhanya mudenga, pasi panoonekwa ivhu rekuvakisa rakaunganidzwa uye concrete yakaunganidzwa.

Mbudzi dzinokwana kuita nhanhatu, ichena uye pane kambudzana. Dzimwe nhatu dziri kufura masora muzasi mewaya.

Mugwagwa unetara, uye wakachereka makombamakomba. Kuma tivi kwavo kuri kurudyi kuneonekwa huswa hwakasvibira. Nechekumberi kunoonekwa jurahoro rinemiti mukati. Kurubotshwewo kunoonekwa rimwe jurahoro rinemiti mukati.